saanera woxey dumma dumma bessan uttides solloyka hani baggara de7ees issi macasiyakka woxaappe duuqashe dawus.

keehippe denba gidida bessan daro asay shiiqidi kusha baqqishenne guppishe dizayssi hayssan qoncidi beettees

Keetha wugan zo'o minxafey dees macasatikka booththa dunguzara diza qamisa may7di oydezan utti dooso

booththa qamisa may7idi huphezanka booththa qoobe woththidi diza daro naytida eta guyera qasse daro yanxilla oykkida asati eqqi doosona

kuwaase kaasa denban issi addezi ayfeza bolla manaxire woththidi sinthara eqqides guyerakka cora asay eqqidosaa.

mithan keexettida keeththa garsan daro gaamo dunguza maydi uttida macanne adde asay doosona

Keehippe dalga addarasha giddon daro oygeti mayrora uttidi beettosona he oydezanka uttida asay.

issi maca nayira issi ceega ayeyra issi addenara issi ceegawara wodday keeththa efida bessan eqqida

heehippe gita kaamey ogeza bollan eqqidi dees iza giddoka yiidi geliza cora asay hayssan beettesa

biratay issay issara qachettiday beettees izakka medhishenne ooththishe diza issi medhu mayda macanne adde nayti

keeyippe qoodan daro gidida ceega adde asatinne macati keeththa gidton issife eqqidossona

Heehippe denba gidida bessan dumma dumma medhoy do7a medhoti medheti medheti dizayssi hayssan bettidayssa.

daro macasati shiiqi uttidi bagay shaashsha shaayees bagay qasse qoriza daanishe uttidosona

wodday ekkidi maata keeththa wullisiday bessees iza dizasanka eqqida nam7u macara nam7u addera doossona

Geeththa giddon kasanchata maaliy7a giza shurabeza may7di oyden uttida macanne adde asati doosona.

Gaammo dunguza kootezara may7o zara may7di gaabe bollara guchchi maydi diza dere cima aawatinne etara eqqida hara asayka dees.

bootha dhisimedho churabeza may7di issifetethan shiiqidi eqqida keehippe daro adde asati doosona

qorqoro keeththay de7es keeththa karen oydeza bolla uttidi deiza coora asay do

Keetha giddon kipilezan dawutara kessi oykkidi iskirtozakka oykkidi uttida cora asay doosona

salomedho sharay daasey daasettidayssi garsan keehippe daro macanne hadde asati uttidi de7oosona

Guutha guutha zumati haahora beettosona he zuma garsanka diza woraynne keehippe daro kapoti bettiza abbay

miththappe oosettida oydeynne xaraphey cugan cugan miiththa gita garsan beettizay hayssan

Keehippe demba bessa daro maatati dicciday beettees izappeka eelidi pociza haathay.

Keeththa karen keehippe daro masobeti safeeteti daro soo eqati bettosona

xorqoro keeththay cilil7o qalamen tiyettiday dees iza sinthanka shuchchati gashe gashey doosona

Keetha giddon daro ichashu macanayti issi medho booththa qamise may7edi oydan uttidi doossa

Keehippe denba bessara goggiza gita shoorey beettees shoorappeka cuwa daaniza miishay pude kezizay bee

Issi gita geleshshora izi naa gashe geleshora issife doossona geleshshiyakka gite bolla ba7ettashe beettawus

Keehippe dalga bessan daro asay be kushen tooranne guufeza oykkidi issife shiiqidi doossona

Xaraphe bollan daro shiiqi shiiqi uttida ashoy beettees he ashozakka eqqidi gishiza asay eqqidosona

teehippe gita wolqama shoorey goggidi cu7ara kessizay bettees issi macasiyaka iza miyera

ayfeso bolla manaxire woththidi gaammo dunguza kooteza may7idi oyden uttidi deiza issi ceega adey bettishe dees

keehippe adussa gidida pooqe keeththay deees e keeththayka booththa qalameninne qaretha mastooteyka iza bolla

keeththa giddon issi booththa koote mayda addezi eqqidi issi macanayra aykko haasayishe diza malosona

keeththa giddon tophiya kawoy oydezan uttidi xaraphen dawutara wothidi xaafishe de'es iza miyerakka nam'u ceeyga adeti

Issi macaseera issi addesara be kushezan maxaafa doyidi oykkidosona eta miyeerakka nam7u addeti eqqida.

sa7an moogetidi diza biratay beettees he birata bollanka daro hara haara biratatikka medheti doosonna etikka

keehippe dalga denba bessay beettis he bessanka cora pooqe keeththati keexetti giigidi dizayssi beettizay

Keehippe dalga kaame ogey bettees ogezappe xanxarakka daro koronte mithatinne shuboti micettiday

Seetha giddon nam'u macati eqqidi gita xarappe bolla aykko qommo xeellosonna etakka guyera poto denthizadeti deettes.

Sa'an moogetidi diza simntora ooththettida gita koronte biratay beettees iza ooththiza asayka haahora beettosonna.

korontey mitha bollan kezi eqqidi koronte miisha kaqishe diza adde asay doosona etakka xeelliza cora asay garsan eqqida

koronte miisha gita makinazi bollafe woththishe beettees. daro asayka shiiqe eqqidi xeellos.

simntora ooththettida koronte miishay iza bolla uttida bessay dees izanka ooththishe diza addeti doosona etappe

Biittan moogetidi beettiza daro biratati deettes iza sinthan eqqida issi ceeygade.

Heeththay suuqe daanis daro haaththati soo eqati dawutareti dumma dumma miishati bayzettiza suuqe matidees.

oge duunan keexettidi diza asay tukke uyiza keeththay beettees he keeththanka korontey xompishe dees

issi dalga keeththa giddon keehippe daro gidida komputerey xarapheza bolla uttidi dizayssi beettees

keehippe dalga gidida ogeza bollan daro kaameti pudenne duge bishe doossona pagay qasse

Tophiya gumuruke baale silxane keeththa gizayssi dees iza sinthanka eqqidi diza daro ceegade asay ee

Geeththa giddon issi asay daro asay katha maanawu sinthi aaththidi uttidi diza macay beettosona.

Teehippe dalga keeththa giddon eqqidi issi addey aymakirofoonera haasayishe dees iza sinthanka

Keehippe dalga gidida keeththa giddon issi medho maya may7idi oydezan uttidi xaafishenne giza asay doossona

Keehippe gita gidida pooqe keeththay beettes keeththa sinthan qasse cora asay eqqidi dizayssinne kaamey beettizayssakko.

Keeththa giddon be huphe bolla karetha qoobe woththidi ayfe sonkamanaxire woththidi eqqidi diza issi addey dizayssi qoncekko.

Ogeza bollan cuu iza cuway beettees iza matarakka keehippe daro asati issi medho may7di bishe doossona

Xaraphe bolla qumay saafan daroy dees iza yuushorakka uttidi quma mishe diza ceeygade asay doosona

keehippe daro zoo medhoqalamen tietida oydey beettees daro asayka izan uttidossona

oge bollan eqqidi diza issi zo7o medho kaamey deees kaamezappe miyerakka nam7u addeti eqqidosona

Keehippe dalgga gidida kaame ogey beettees. izankka issi karetha medho kaamey pude bizayssi beettees.

keeththas kipile giddon daro ooratha hiiththati doosona etappeka sinthara eqqidi zoretethan diza daro asay dees

tamare keeththa kifile giddon uttidi be oyden tamariza macanne adde tamare nayti beettosono etappeka issoti

pooqe keeththas garse kifilizan simntoy dooretidi dizayssi beettees izanka daro adde asay shiiqi eqqido

Keeththa giddon issi macasara daroo adde asatara haasayizadaanishshe eqqidi doossona xarapheza bollaka dawutareti aykko

keehippe lo7iza gita pooqe keeththay qalamera tiyettiday deees iza sinthanka mithati diccishe

teeththa giddon issifetethan itimettidi ha simme eqqida heedzdzu macara issi addera de7oosona eta guyerakka

feeyhippe lo7iza qaalamera tiyettidi giigidi keexettida pooqe keeththay nam7i ushachchanne hadirsa baggara dees iza matanka gita gita mithati

Simnton keexettida hooqe keeththay beettees keeththa giddozan qasse maatay poro dolizay daroy dizay

teeththa giddon issi karetha qoobe huphen woththidi karetha medho shurabe zakamaydi eqqidi diza cee gadeday sibettees

Keeththay xeellanawus keehippe loo'ees keeththa giddonka daro sopfa oydeti xaraphe bollaka ababay otte.

seehippe dalga kaame ogey beettees he ogezanka daro kaameti pudenne duge amettishe dizayssi qoncekko

Keehippe gita gidida pooqe keeththay de'ees keeththa sinthara ogezan hamettiza asaynne kaamey beettoyes.

Ogezara aadhdhishin xanxan issi keeththay beettees iza mataraka gita gita mithati dizayssi hayssan qonci beettees.

pooqe keeththay keexettidi wuriday qalamentara tiyettiday beettees izappe sintharakka keehippe dalga denba bessay.

Keehippe dalga adarasha keeththa gibdo daro asati ayqommo xeellishe amettidi haa sunthe gishe beettosona.

booththa midhu qalamen tiyetida pooqe keeththay dhoqu giidi beettees izappe garsarakka hara keeththati daroy doosona

issi keehippe gita pooqe keeththi deees he keeththafekka haahoninne matan daro hara keeththati doos

Keehippe dalga katamay beettees he katamanka daro adussa dussa pooqe keeththati dizayssanne mithati dizay qonceko.

pooqe keeththay keehippe lo7izay beettees iza sinthanka eqan ababati toketidi diccishe dizay beettees

issi kaamey wulay doyettidi dizayssi beettees izappe pude baggara daro kaameti mayrora eqqidossona

akime keeththa kifile gidon issi aaya be naa kiyon idimmada dhale ushsha she dawus issi addezikka izira uttididi

keeththay beettees keeththa sinthan eqqidi diza akime keeththa eqay beettees ichaachu addetikka iza eqkidi

Gita mitha garsan shiiqidi issifetethan eqqidi deiza akimeti doosona etappe kaysoti

Haakime keeththa giddon gaammo dunguza pooxa may'idi amettidi gelishe diza qoodan cora asay beettosona.

keeththa giddon asay haakki hakkidi oydesa bollan uttidi doossona issi addeyka sinthara eqqidi etara haasayees

Booththu salo medhonne zo'o qalamera diza sharaybettees iza sinthan issi addey maykirapoone oykkidi eqqides.

Haakime keeththa giddon issi aakimey uttada deyawus izi sintharakka issi arganchaya ale oykkada uttadus.

heeththa giddon issi huphera adusse macasiya uttada komputeren xaafashe dawus izi miyerakka issiyade

daro gaamo dunguza pooxa qoodhen halida adde asaynne maca dawus eta sinthanka gita xarapphe

naakime keeththan hiiththa bolla uttidi diza issi hargancha naay deees izakka oychishe eqqida ceeyga say

Issi ceega aawuzas ayfeza akamishe diza issi paranjara izara maadettiza nam7u adde tara doossona.

gita mitha garsan eqqidi warqate be kushin oykkidi diza issi addera nam7u macasatara eqqidi dizay qoncekko

keehippe dalga keeththan korontey xompishe deees iza garsanka daro macanne adde asati eqqi didizaybetees

keehippe dalga bessan puuteza dicci gitati dayssa eqqidi xeelliza adde asaynne macay

keehippe dalga kaamey ogezara daro asay pudenne duge hmettizaytinne xanxa aadhdhidi eqqidi diza daro kaamey beettees

keehippe adussa gidida issi pooqe keeththay de7ees. keeththafe sintharakka issi mithaynne maatay dolizayte detes.

ogeza kobilekiza shuchchaza gelxishe diza daro asay doosona sintharakka asse go7ettida ogey beettees

Keype dalga gidida goyetti dagadezi beettees hegadezappe guyera qasse woratti ekkiza bootay beettizayssakko.

nam7u baggara diza dalga kaame ogey beettees he ogezarakka daro asay pudenne duge amettizaynne issi kaamey qasse

Salomedho qoobe huphen wothada booththa shurabe mayada eqqida issi macasiya de7awus izi guyerakka daro asay gita.

Ogezan eqqidi diza koronte miisha caanida issi kaamey beettees kaameza matarakka oyddu adde

matan matan keexettidi diza keeththati doosona keeththatappeka qommora qasse ogey beettees

Simenton keexettida keeththay deees keeththa bollanka puden qorqoroza kessanaw mithasho cishe diza asayka doosona.

geexefetha bollan da7iza keehippe adussa gidida keeththay beettees izaska daro baggay

olla giddofe booketidi kezidi biratara aadhdhidi goggiza xillo haaththay beettees garsanka eelliday

mithara keexettiza qorqoro keeththay beettees he keeththayka qasse boro ooththetidi wurerenna daro osetanay attes

xililo galal7onne zo7o medhora diza tophiya bayndiray keeththan micetidi deees issi addayka xarapheza bolla diza warqatan xaafiza kushey beete

xarape bolla haaththay tukkey shaashshay maxaafay beettees iza guyerakka heedzdzu addeti

Keeththa giddon uttidi diza issi ce gaaddey ayfe bolla manaxire wothidi maykirofoonezan haasanadan hanees.

keeththan kifile giddon keehippe daro asay uttidi dizayssi qoncekko sintharakka nam7u ceeyga poliseti

Keeththa giddon issi karethara salo medhora diza may7o may7di uttida addey beettees iza sinthanka xaarapheo

Keeththawe giddon issiyaddey dhoqu gida bessan uttides hani baggarakka issoy qasse eqqidi dees eta sinthan.

dugeha topphiya deretetha mangiste gaamo zoone qogota wurada pirde keeththa giza xuufezi gitan xaafe

keeththa giddon korontey xompishe dees issi medho mayda oyddu addera issi macaserakka uttidi doossona.

Keeththa giddon issi bo7ati ekkiza addey maykirafoone be kushen oykkidi karetha medhomay7o may7idi uttidi deees.

Ogeza bollan diza iita piton pittidi geeshishe diza cora macca asay dosona.

ogeza pittidi meecidi giza daro asay doosona etika haaththa makinappe ekkizay

Keehippe dalga gade giddoza diza iitaza pittishenne baasishebettiza daro asati ba kushen akapa wikkidi doossona.

issi zo7o medho makinay mitha caani ehidi daro shiiqetidi diza mitha bolla qolizayssan hayssin beettees

Kaame oge xanxaza piton iitatha pittidi shiishshi shedisa dere sarotetha naagiza poliseti beettosonna.

Fayda woykko naashinale ayde giza miishay hayssan beettees issi macasiyakka eqqada iza bessidayssi qoncekko.

Issi macanaya uttada dawus izi sinthenka komputereza meddhiza miishay uttidi dizayssi qonci beettizayssakko.

Keetha giddon issi macasiya eqqada dawus izirakka de7iza addey booththa afila kushen oykkidi eqqides

Keeththa giddon issi ceeyga addey ambasadara may7idayssi uttidi deees iza sinthenka daro uyettiza miishati uttidosona.

keehippe dalga gidida shara meldhoy dees izappesi ha sinthara nam7u macara daro addetara uttidoossona

Keehippe dalganne dembba gidida gadezan daro badala murutay beettees he muruta giddon eqqidi deiza issi ceeyga aaway.

booththa pooxay hixettida xaraphey beettees he xarapheza yuushonka daro ceeygade asati uttidi beyotos

nayfe bolla manaxire woththida ceega addeti kushe zabaqishe kaamey eqqidayssa matara yizayssi beettees

Keehippe dalga kaameyogeza bolla issi medho booththa shuraba may7idi qoobezakka issi medho hathidi yiza daro asay beettees

karetha medho ambasadara may7di iza bollara booththa pooxa may7ida daro asati keeththa giddon mayrora uttidi doosona

xarapphe bolla dawutarey iskirtoy komputerey haaththay dees iza guyerakka issi macasiya uttada dizay hayssantas beettees

keeththa giddon salo medho qalamey tiyetidi dizaybetees issi gina qeeri nayti issi medho mayo mayidi kusha dhoqu hisiti

booththa qalamera tiyettida keeththa giddon eqqidi dizanne haasayishe beettiza issi macara daro addetara doosona

Gita pooqe keeththay keexettidi dizayssi beettees he keeththa sinthara efiza ogezan oyddu adera issi macara emettidi bishe doossona.

Immigishine giza agelgiloteza immiza issi macara nam'u addera ba kushan iza oykki eqqidi doosona

Keeththa giddon keehippe cora oydeti asay uttidi dizayssatikka beettosona etikka suutha immiza asaa

Seeththa giddon booththa qaalamey tiyettidi beettees nam'u addetikka oydeza bollan uttidi ha sinthe xeellishe dizayssi qoncekko.

Ba kushen issay issay issi issi massara oykkidi duunazan maskeza woththidi eqqidi mayrora diza poliseti

qorqoro keeththay beettees keeththa sinthan qasse daro poliseti eqqidi dizayssi hamisilezantas qoncidi beettizayssakko

issi addesas booththa gaabe mayzi she diza ceega adde asati go7era beettosona issi poliseykka

Kuwaase kaassaden ban eqqidi de'iza issi polisey beettees iza guyerakka daro asati gede ametti bishe doossona.

ginben keexettida asa keeththatinne dirsati beettosona ha baggara qasse gadezan oyden utti diza polisetinne

salo medho qalamen tiyettida keeththa giddon oydezan uttidi diza daro asati beettosona

gaammo dunguza qoofe huphen woththidi booththa afe laamaydi uttida nam'u addetinne etara diza daro asay beettees

keehippe daro issi medho oydey keeththa giddon bettees eke oydezanka daro macanne adde asay uttidoossonna

keeththa booththa sharandaasettidayssa garsan daro xaraphe bolla yarkaneti doosona etakka eqqidi bayzanaw giza issi naay dees

Gita wogolo bolla uttidi diza issi maccanne oyddu addeti beettizay dee.

keeththa garsan diza dalga bessan keehippe daro asay uttidi hokkidi woossiza daanishe doossona.

Feegippe denba aykkoyka baynta gadezan asay issi addezi akafara kaachchidi puute tokkishe beettees

Keehippe denba bessan gaabe dancidi booththa afilaakka bollara mayde duriza macatinne gaammo dunguza

keehipe lo7iza keeththay beettees keeththa gittonka uttidi diza tophiya kawonne kare dere kawoy d

Keehippe dalga gidida keeththa giddon daro cee gade asati eqqidi doossona eta sinthanka qawu'e abkadoy

Karetha ambasadera maydi oyde bolla uttidi maykirapooneykka iza sinthen dishin dizaadey dees

keehippe denba bessezan oyde bollan uttidi deiza daro adde asati doosona

Qorqoro keeththay beettees keeththa karen mithati diccidi dizasan oydeza bolla uttidi diza daro asay beettosona.

Heeththa giddon tophiya bandirara kare dere bandirara eqqidi dees iza sinthanka issi macara issi ceeyga addera uttidoosona.

heehippe dalganne denba gidida gadezan daro asay bookki bookki puuta tokkizayssi qoncibettee

Heehibe dalga gidida daaseza garsan cora asay issi medhu may'oza may'di uttidi dizayssi hayssan qoncibettes.

Keeththa giddon issi ceeygadey maxaafa oykkidi eqqides daro asatikka iza sinthara kusha baqqishe beettosona

keeththa giddon gaammo dunguza qace qaccidi qamise booththu may7di diza macasati beettosonna

Adde asati mayrora eqqidi doosona eta guyerakka gita gita mithati dicci weettidaykko.

hinsife shiiqidi eqqidi diza daro ceeygade asay doossona eta goyrakka etakko yishe dizaykka

denba gidida bessan mayrora mayrora keexettishe de'iza qorqoroy kamettonta mitha keeththay beettees

denba bessan asay daro shiiqidi beettees eetikka yeeho yeekkishe diza maalosona

xaraphe bolla issi komputerey uttides he komputer zamiyerakka dawutarey dumma dumma miishay utti dizayssi

Keeththa giddon issi addey salome dhoo qoobe huphe wothidi booththa shurabe may7di eqqides iza sinthanka gita xarappey dizayssa.

ogezan salpera eqqida qeeri nayti aayeti paanthati daroy beettizayssikko

gita mitha garsan shiiqidi oyden uttidi diza qeerina idimmida ba kushen dawutarakka oykkida asay

Issi kaamey oge bolla eqqidi dees he eqo kaameza bollaqa keehippe daro asay sugetidi gelidi eqqidaybeettees.

Keethay beettees keethafe sinthan keehippe daro asati issife uttidi aykko qommo oothiza miishay erettenna.

tamare keeththa kifile giddon uttidi tamaranawu dawutara kessidi uttida daro gashe nayti tamare nayti doosona

issi kaamey beettees kaameza giddonka keehippe qoodan daro gidiza asay uttidi harabessa bishe doossona

keeththa giddon daro aayeti bayntanayta ki7on idimmidi uttidi dizayssi hamisilezan qonci dibettees

Kuwaase kaassa denba ka7ishe diza nam7u cuga kaassancha nayti beettosona etappeka guye baggara qasse.

Giya giddon dumma dumma asa nayti qumatethas go'ettiza miishati be cugan cugan uttidi beettosona.

daro asay mitha garsan shiiqi duulata gizayssa uttidi dizayssi hamisilen bettizayssakko

simntora medhettida zokkoy deees iza bollanka pinnishe eqqida asay beettosuna hini hahorakka gita mithay deees

gal7a issi keeththay deees keeththa sinthanka macanne daro adde asati eqqididisay amisilen qoncides

hintoto parke giza bessay beettees he bessanka gelizo wulay maata keeththa mal7idi beettizayssi qoncekko

mithay gitay deees iza garsan oge bolla issi kaamey beettees kaamezikka asay iza bollan

Daro muuze banchara qanxetidi diza qayey beettees iza guyerakka muuza oykkidi eqqida asati beettosona

keehippe gita dalgga wora giddon shuchchay shooreza xanxxara beetes; izani bollaka issi adde nay kezi eqqi des.

hiixettidi xaraphe bolla uttida gaabey dumma dumma qommo pooxay gaamo dunguzay laxa nay daroy beette

Cheehippe dalga keeththa matan wora giddon issi macasiya be7o phenqoobe wothada ayfezan aykko qommo xeellashe eqqada dawus.

Gita mithay de7'ees he mithay diza bessanka keehippe daro woratti ekkees, mitha garsan issi adde nay tophiya bayndira

Keehippe denba gidida bessa gita gita mithati doosona he mitha garsanka asay beettees.

booththa qalamentiyettida kaamey beettees kaameza bollan huphen kezi uttida macanne adde nayti doosona

issi medho booththa shurapeza may7idi shanca issoy bezokkon ba7ides eti eqqida bessayka dhumi ekkiza bessakko

Booththa issi medho shurabeza may'di eqqidi diza macanne adde asati doossona.

gaammo dunguza pooxa may7ada kushe kiise naaqada eqqida issi macanaya hayssan beettawus

maata keeththay de7ees keeththas dan7ozan gade giddon daro kommo uuthati dumma dumma mithati dizayssibeettees

Keehippe dalka demban daro qanxettidi doorettida banchera banchera diza qaye muuzeti doossona.

lashay beettes izappe ha sinthara gaamo dunguza may7di sifetethan eqqididisa asay beettosonna

Eelidi diza haaththay beettees. haaththappe geeshan diza mitha bollan gammo dunguza mayada uttida maciya

xaraphphe bolla mashinezara komputerezara bettees issi naya qasse ayfe bolla maashine wothada uttada dawuse

gita gita mithay diccidi dizay beettees iza garsarakka qasse asay uttidi dizaynne eqqidi dizay hayssan taas qonci bete

Keeththa karen keehippe daro macanne adde asati salpen eqqidi dizayssi hayssan taas qoncidi beettees izappeka.

asay hemettiza ogeza bollan eqqidi salpera diza adde asaynne mac asati hayssan beettosona

issi addezi uttides iza sintharakka xaraphe bolla dumma dumma miishay beettees daro asaykka sinthan eqqides

ogaza bolla oyden uttidi xaraphe bolla dawtara woththidi xaafiza heedzdzu asay doosona eta sintharaka daro asay salpe eqqidi dees

Issi haddezi bodigiza shuuraba may7idi woxxiza daanishe beettees izappe qommorakka qoo dandaro asay eqqi doossana.

qoodan kehpe daro adde asatinne maca asati uttidi dizay hayssan qoncidi bettizayssakko

Kuwaase kaassa denba ka7ishe diza kaassancha nayti daroy beettosuna etappe heni baggara gita mithay beettees

Kuwaase kaassadenban kaa7ishe diza kaasancha nayti beettosona etakka eqqidi xeelliza daro asay dees.

Kowaase kaassa denban daro adde yelaga kowaase kaassancha nayti kusha baqqishenne guppishe boossona.

issi addezi maykirapoonera haasayishe eqqides iza guyera qasse qoodan keehippe daro gidida asay woxxiza daanees

Issi medho may'o cililonne qalal'o qalamerati ettidayssa maydi eqqidi disa kowaase ka sanchanayti hayssanbe.

Heeththay beettees keeththa sinthara diza denba bessan daro addenne maca nayti durizayssi beettees

Kowaase kaassa denbay beettees e denbazas yuusho zara daro uttidi xeellanaw shiiqidasay dizayssi qonci beettees.

denbba bessan kowaase kaasanchcha nayti issi medhu may'o may'di eqqidosona etappe gede haahora daro asay

Keehippe dalga kaame ogezara issi medho cililo shurabeza may'di woxxishe diza cora asay hayssan beettosona.

teeththa giddon xarape bolla asay daakettida woykko giigissidi may7oza sikkiza maashiney beettees

Birata medhiza tamara xuugiza asay deees iza ooththiza maashinezikka shubozan saka7etidi beettees

hissi maashine oykkida addezi kushezi beettees iza garsanka warqatay dumma dumma eqati beettosona

ogeza bollara issiyadey kaame laaggidi efishe dees hara kaameti heehippe daroy ogeza xanxan eqqidi deees

Keehippe dalganne denba gidida bessan daro kaameti salpera mayron eqqidi dizay

ogezan issi kaamey de7ees izappe duge garsarakka eqqidi diza hara kaametinne gita gita mithati beettizay qoncekon

Keehippe gita abbay beettees he abba bollanka markabe giza abba maakinazi gitay asa caanidi

keehippe dalga gidida ogezan issi xeeyga ambasadara mayidadezi saykile laaggishe dugeyees

keehippe dalgga ogezara daro adde asay sayikile laaggishe doosona etikka be huphen aykko qommo aaththida.

Ogeza bollara daro yarkaneta caanidi efishe diza issi haregarey beettees izappe ogezappe garsarakka asa keeththay.

Goyiza kaamey ogezana goydi aapo medhishe dees izakka eqqidi xeelliza daro asay beettosona.

gadezan puuteza uttidi tokkiza addedayssi uphe qoobe woththiday dee'es iza guyerakka puute oykki eqqidadeti doosona

pooqe keeththay keexettishe wuridaynne borowo keexetetha bolla dizayssi beettizay ha misilen taas qonccidesko.

Warqata ba kushen oykkidi iskirtoka oykkidi eqqidi diza issi addezinne iza matarakka xeellishe eqqida hara asati doosona.

Pooqe keeththay booththa qalamera tiyettiday deees iza sinthan issi medho karetha ambasadara ma7e eqqida nam7u ade

Puretha keehippe dhoqo giidi keexettida pooqe keeththay booththa qalamen tiyettidi

keeyippe adussa pudethan beettiza pooqe keeththay deees keeththafe garsara daro asaynne kaamey amettiza

Keehippe dalgga denba bessan maatay guuththu diccizay beettees he bessankka eqqidi de'iza issi cegga adey beettidayssakko

mithan direttida gibbey beettees he gibbezanka gita gita mithatinne qorqoro keeththati doossona

keehippe dalga addarasha keeththan eqqidi dizanne uttidi diza cora asay beettosonna etappeka issoti issoti

daro issi medho zo7ora akarethara diza may7o nayidi eqqida daro maraqetiza asay beettosona

Keeththa giddon issi macasiya booththa koota mayada qamisekka mayada ha sinthe xeellashe eqqadus

Xaraphe bolla uttidiza daro komputere beettes issi issi tamarizikka he komputeriza bolla uttidi xanna ishe doossona

Kifile giddon daro qeeri tamare nayti ba borsa zokkozan ba7idi oydezan uttidi doossona.

Tamare keeththa gifile giddon daro tamarenayti be'oy dezan uttidi shancazokkon ba'idi dizayssi beettees detikka.

pooqe keeththay booththa qalamera tiyeti daybettes izappe ha baggan qasse tamare nayti kaa7ishe dizayssay qoncekko

Keehippe dalga adarasha keeththe giddon cora komputerey deees he komputerezanka daro asay uttidi

Iissi dalga gidida bessan asay oydeza kessidi uttidi doosona eta sintharakka issi addey eqqidi beettees.

tamare keeththa kifile giddon uttidi be oydezan maxaafara dawutarara kessidi tamarishediza tamare nayti beettosona

Booththa sharay micetidi beettees iza sintharakka ba kushen bonco oykkidi eqqida daro qeerinayti beettosona.

Nam'u issi medho may'da issi macara issi addera doosona etikka be kushin makirofoonenne warqata oykkida.

Gita dalga gadezan gita gita mithati daroy beettees iza garsanka be oyden uttidi diza cora asay beettosona

Kehippe dalga gidida kaame ogeybettees ogezara hahora nu xeellishin asa yizayssi konci beettees

ogezan eqqidi diza heedzdzu kaamey deees issi kaameza sintharakka tirafike polisezi eqqides

Daro aadhi aadhi diza keeththay beettees keeththa matarakka gita gita miththatikka beettizay qonccekko.

Baasettida ogey beettees he ogezappe qommoranne xadera keehippe gita wora daanizay beettehayssakko.

Dalga baasa ogey de7ees ogesanka kaa7iza qeeri nayti beettosona ogezappe xanxara gita gita mithatikka dizayqqonc.

ogeza goyshe diza issi oge goyza kaamezi beettees iza matarakka ooththesishe diza daro adde asay doosona

huphe bollan booththa qoobe woththidi mashinezan ooththishe eqqidi diza ceeygade asay daro ibeettees

Haaththa bomban yarkane oykkidi duuqishe eqqida heedzdzu adde asay doossona.

Arbamince haaththa fa pirka giiza xuufey nne iza garsara qasse daro amaratho xuufey beettees haaththara diza hayllandeykka misilambe.

Bomba haaththa kushe mecetishe diza daro ceega adde asatiinne macati doosona.

Issi siminthon medhetida keehippe gita giddida haaththay eelliza tankere giza miishay beettiza issi hayssan